Bongo ma kilwoko maleng adida ci ki moyo i waya moyo bongo gitye ka two iwi ceng teng waya acel ki tweyo i kor yat ki teng waya tung acel ki tweyo i ot inge waya me moyo bongo enoni tye ot ma kiyubu ki guru kore ki bao ki wiye kiguru ki bati